Meshito omu na omiti ndhoka hadhi gandja omauwanawa ogendji kaantu, oshoka aantu ohaya mono ombepo yokufudha okuziilila komiti, ohaya vulu wo okukutha mo iinima ya yoolokathana. Aantu ohaya vulu okuteta omiti ya dhike omagumbo gawo, ohaya vulu wo okuhonga mo omiyelo dhopoondunda, okuninga mo oombete noyindji.

Mongaashingeyi aantu ohaa longitha oombaanga oku tuma iimaliwa, oku pungula iimaliwa, oku tuminwa iimaliwa nosho woo oku tumina aantu iimaliwa mboka ye li kokule nenge ye li popepi nayo.

Monalenale aantu okwa li haya li owala iikulya mbyoka ya longa momapya ngele oya hala omakunde, iilya taya li iimbombo. Monena aantu oyendji ohaya ka landa iikulya koositola mbyoka yaza kondje yiilongo nenge ya longwa, ya telekwa komashina komalusheno.

Miiongo yimwe kamunasha iinima nenge oonzo mpoka aantu taya vulu oku eta po sha shokulanditha ngaashi omagadhi, oothewa niikulya. Onkene oha ya vulu okuya kiilongo yopopepi ya mone, yaka lande ko iinima ngaashi iikutu, iikulya nomagadhi. Opo ye ye ya landitha moshilongo shawo ya mone mo oshimaliwa.

Momumvo 1990 sho oshilongo shamanguluka uutechnology owe ende tawu yamo moshilongo. Aantu oya vulwa oku kala taya tumu iimaliwa peke noye etamo oombanga yatameke nombanga yotango yaNamibia sigo tu taya ende yu uka komeho ngashingeyi aantu ihaya tumu iimaliwa peke ohaya longitha ombanga.

Aantu ohaya kala ya pumbwa omakwatho gi ili nogi ili koompumbwe dha yoolokathana, onkene kehe ombelewa ohayi gandja omakwatho kaantu mba yapumbwa omakwatho ngoka. Ngele omuntu owapumbwa ekwatho lyoshimaliwa otaya kakwathelwa pombelewa yiimaliwa guuthemba nenge koombaanga . Ngele omuntu okwapumbwa omakwatho guuthemba nenge guutse ohaya kakwathelwa kombelewa ngaa hono takuzi uuthemba.

Moshilongo Namibia omu na eshina lyokuninga iimaliwa moka hamu ningwa iimaliwa yomafo noshowo iinaliwa iikukutu. Ohayi endele moombanga ndhoka dhi li mo wo pomaludhi moshilongo shetu Namibia.

Aantu monalenale okwali haya tumu iimaliwa taya tumu nenge oniihauto iimaliwa tayi falelwa kokule ihe ehumokomeho lyeya mo moshilongo. Ngashingeyi aantu ohaya longitha oombaanga. Oombaanga odhili mo dha ninga odhindji ngashingeyi. Aantu otaya tumu iimaliwa noombaanga nenge taya tumu nongodhi okupitila mombaanga ngaa natango.

Oomiti ndhoka hadhi mene dhopawushitwe ohadhi longithwa iilonga oyindji. Ohadhi tetwa kaantu taya dhike omagumbo gawo, ohadhi tetwa wo nokuhonga omiiyelo dhopo oondunda. Ohadhi vulu wo oku ningwa iitafula niipundi noshowo oombete dhokulala.

Kombanda yevi okuna iilonga yayoolokathana yina oondoolopa dhopamuthika dhayoolokathana. Iilongo yimwe opo tayi tungu, yimwe oya tunga nale, nayimwe inayi tunga sha, onkene ano oondoolopa dhomiilongo mbyono odhili poondondo dhayoolokathana, dhimwe odha tungwa nawa, dhimwe inadhi tunga.